Okumuna oondjuhwa osho shili onzo onene yoku iyetela oshiyemo kaanafaalama oyendji, oshoka oondjuhwa oompu okumuna. Ohadhi kala koshikuku hono hadhi pewelwa iikulya nomeya.